Nyig kic acel ma opyer i wi atura atura man tye odongo i lum ma kome tidi, nyig kic man gitye i kom ature ka gi mito moc cam me yubo mo kic mamegi.

Dano man tye latuk odilo en tye ka lyeto kome oruko bongo makwar gin gitye i dye bar mo ma otal gitye i nget gang kwan mo ma wiye kiguro ki bati makwar.

Dako mo ma ocung acunga en omako romo ikore romo eni yibe ki ngunu woko ocung ka mo ma yadi matino tino tye ka dongo i iye en oruko tiko ingute ki cati ma blu pye bongone bene tye ma blue

Kabedo ma ki cato i ye nyig cam kabedo man kicato i ye nyig cam madwong adada kayubo kacat man ma tipo tye i ye ni kiyubo ki bao nyig cam kiduro i wi bao eni nyig cam makitye kacato ne tye madwong adada dano tye ka ringo.

Ature man tye madit adada ature ne tye maleng, kine oket madwong adada ature man i ye tye nyig kic acel mo, nyig kic man tye i yatura tye kwanyo moc cam magitiyo kede me yubo mo kic.

Yig kic nyig kic ma gidwong ata ma gupye apye i kom bong bong kic man kiyubo ki bao nyig kic man gibedo ibong ma nongo weko nongo cam ma meggi bedo yot ka yaka bonge omyero obed inget atura ki ka ma pii cok iye.

Amuka aryo ma gubuto abuta amuka man gubuto i tetipu i teyat mo matidi yatne tipone pe dwong matek kabedo ka ma amuka obuto iye-ni bene lum pe tye madwong matek adada iye.

Atura matye madit atura man kala ne tye mayellow ature man tye malac adada i ye atura meno tye nyig kic matye ka pye iye nyig kic man pyer i ya atura ka gimito mo cam me yubo mo kic.

Laco mo ma onyongo anyonga piny en oruku cati matar ki otok makar onyongo piny tye ka wango nyonyo i kabedo mo ma nyonyo tye madwong ma ki wango nyonyo iye en tye lawang nyonyo

Lutino matino awobe ma gitye i ot kwan lutino man guruko cati makwar gubedo iwi dec ma buk tye iwiye lapwony ma megi tye ka coc kor black bord en tye ka coc ki coka.

Kabedo ma dano tye ka cato cat iye kabedo man dano gupong madwong adada ka cat pa dano man kiyubo ki tipo ma kinongo i kom ambrela dano tye ka cato nyig cam madwong adada ingetgi tye ot gurofa madit man nyuto ni gin gitye idi taun.

Man lacene ma kitye ka tedone ocene man gitye icupuriya madwong adada kingwero mutungulu i komgi ka kitye ka tedogi mutungulu ka ingwero i kom gin acama bedo mit mada.

Dako ma ocung acunga oruko roc ibade omako kikopo icinge ma gin amata tye iye dako man ocito ka wil ka ma kicato iye nyig cam nyig cam ma kitye ka catoneni kicano i gin mo ma tye ma kiguro agura tipo bene kiti nongo ki i kom amburela.

Ngat man oruku bongo matar en oruku bongo ma kitoto ki kic owumu wa wiye weny ocung inyim bong kic ma kiwero kume matar ingete bene tye ka obedo lum atura madwong kabedone obedo bunga bunga ingeye tye bong kic madwong adida ma bene kiwero komgi matar

Ot gurufa ma tye madit adada ot gurofa man tye kiyubo ka mo ma tye malac inyim ot man, tye ka ma mutoka cung iye madwong adada mutoka meno tye mutoka wot pa lwak ma gin weng gucung macok cok dano bene tye madwong i kabedo man kun gitye ka wot gikato i kin mutoka meno.

Laco man obedo abeda iwi pikipiki en obedo iwi pikipiki ma kitiyo ki cente en tye idog yo ingete kenyo tye jo mukene magitye idog yo bene iwi pikipiki mameggi dog yo meno tye lam mutoka bene tye ka kato idye yo meno

Kawango nyonyo ma tye madit ka wango nyonyo man tye ki nyonyo madwong ki ot ma dano bene tye iye ot man kiwero kome woko i nyim ot man tye jo ma ma gucung gin gitye luwang nyonyo gitye ka wango nyonyo.

Kabedo man tye cerecere i kabedo man tye lupur madwong matek ki piny tye yadi ma tye ka dongo mapol adada. Kin yadi man tye macok poto ma dano puro iye bene tye odi bene ma dano bedo iye bene tye.

Yo matye malac, yo man tye lam yo eni tye ladoge aryo mutoka kato ki yo tungkany dok tung kuca ki yo acel bene weko mutoka kato kiyo tung kany i teng yo meno tye odi madongo, odi makiwero kongi, kayaka, i digudi eni tye mac mamenyo yo mamac eni tiyo pole idiwor.

Dano adek magitye i yeya gucung acunga, yeya ne tye pe dit tutuwal gin gitye ka piko net ma megi matye i di pi man nam me tye malac adada.

Atura man gileng mada aturane tye madwong kingi bene tye macok atura man tye ki nyig kic iwiye nyig kic eni tye iwi atura nongo gimito moc cam me yubo mo kicgi.

Dano ma gubedo i te ot, ot ma gudo iye-ni ki rupo ki tal ci kirwado kome ki daba laco ma obedoni obedo i nget lutino mamege dakone tye ma ocung acunga omko kweri i cinge.

Man nyig kic nyig kic man opye i kom ature ma kalane tye ma yelo nyig kic man tye ka kwanyo moc cam ma tye i kom ature man wek gin giyub ki moo kic ma meggi.

Lutino kwan ma gubedo kacelu lutino kwan ma gubedo i wikom gurye i layin gin weng guruko unifom i komgi gitye ka yubo uci ma kikwoyo ki bongo